Geejjibni meeshaalee iddoo tokkorraa iddoo biraatti sochoosuudhaan geejjiba jennaan. Turizimii kan jennuun ammoo yeroo murtaawaa ta'eef, iddoo tokko dhaqanii daawwachuun turizimii jedhama. Immigireeshiniin immoo yeroo dheeraadhaaf iddoo tokko irraa ka'anii gara iddoo biraa deemuudhaan Immigireeshinii jenna.

Alaabaa kan jennuun naannoo yookaan biyyi tokko kan itti fayyadamuu fi of ibsudha. Asxaan immoo wanta addaa ta'ee biyyoota adda addaa irraa kan fayyadamnudha.

Faashinii jechuun haala uffannaa yookaan haala nyaataa ta'uu danda'a kan haaraa ta'ee fi ammayyaawaa ta'een faashinii jennaan. Faashinii kana biyya biraarraa fudhachuu dandeenya. Biyya keenyatti illee haala haaraadhaan eegaluu dandeenya.

Geejjiba Kan jennuun wantoota garaagaraa meeshaalee tahuu danda'u iddoo tokko irraa iddoo biraatti imalchiisuudhaan geejjiba Jenna. Turizimii Kan jennuun immoo yeroo murta'aa tahe tokkoof iddoo biraa yeroo namni dhaqanii daawwatan turizimii jennaan. Immigireeshiniin immoo jireenyaaf iddoo tokko irraa iddoo biraatti socho'uudhaan immigireeshinii jedhama.

Kitaabota Kan jennun namoonni yeroo dheeraa keessatti al -tokko Kan maxxansaniidha. Matseetiin immoo wajjiroota garagaraa waan isaan hojjetan uummata biratti akka beekamuuf Kan maxxansaniidha. Gaazexaan immoo oduu garagaraa hawaasa biraan gahuudhaaf Kan maxxanfamudha.

faaya kan jennuun namoonni miidhagina isaanii eeggachuudhaaf keessattuu yeroo sirni addaa jiru miidhaganii argamuudhaaf kan itti fayyadamanidha. Faaya kanammoo wantoota garaagaraa irraa hojjachuu dandeenya. Kanneen akka callee biqiltoota garaagaraa fayyadamuu fayyadamuu fi gaafa horii fayyadamuu dandeenya.

Haawaasa kan jennuun namoota bakka tokkotti baay'atanii jiraataniin 'Haawaasa' jennaan. Maatiin immoo namoota firummaa qaban yookaan immoo quunnamtii dhiigaa qaban 'Maatii' jennaan. Maatiin kun Abbaa, Haadhaa fi Ijoollee qaba jechuu dha.

Hawaasa kan jennuun garee namootaa bakka tokkotti wal ijaaranii jiraatan hundaan hawaasa jenna. Maatii kan jennuun immoo garee namootaa ta'ee mana tokko keessa kan waliin jiraatanii fi hariiroo dhiigaa kan qaban abbaa, haadhaa fi ijoollee maatii jennaan.

Ispoortii kan aadaa fi kan ammayyaa jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Ispoortii aadaa kan jennuun kanneen akka Farda guluffii fi tapha Qillee ta'uu danda'a. Ispoortiin ammayyaa immoo kanneen akka kubbaa miillaatii fi kubbaa saaphanaa jechuu dandeenya.

Oduu kan nuti jennu wanta haaraa naannoo tokko irratti yookiin immoo biyya tokko irratti raawwatame oduu jenna. Oduu kana miidiyaalee hawwaasaa irraa argachuuu dandeenya. Gaazexaa addaa addaa fi matseetii addaa addaa irraa argachuu dandeeenya.

Faaya kan jennuun namoonni of miidhagsuudhaaf sirna garagaraatiif ta'uu danda'a miidhaganaii ittiin mul'achuudhaf kan itti gargaarramanidha. Fakkeenyaaf faaya gurraa kan yookiin kan harkaa ta'uu danda'a.

Siyaasa kan jennuun uummata biratti fudhatama argachuuf uummata biratti jaallatamuudhaaf yookaan immoo aangoo uummata bulchuu argachuudhaaf malli itti fayyadamnu siyaasa jennaan

Manneen dhugaatii kan jennuun dhugaatiiwwan adda addaa ofii hojjetaniis ta'e bitanii kan fayyadamtootaaf dhiyeessanidha. Manneen nyaataa kan jennuun immoo nyaata adda addaa kan qopheessanii fayyadamtootaaf gurguranidha.

Hawaasa jechuun namoota kan jennuun namoota bakka tokkotti garee namootaa waliin jiraatanidha. maatiin immoo garee namootaa ta'ee kan quunnamtii dhiigaa waliin qabanidha.

Beeksisa kan jennu waajjirri tokko wanni inni hojjetu ummata biratti akka beekamuu fi fudhatama argatu ummata sana amansiisuudhaaf kan maxxansuu dha. Beeksisa kana miidiyaalee hawaasaa irratti yookaan immoo gaazexaa fi matseetii adda addaa irratti maxxansuu danda'u.

Uumama kan jennuun addunyaa kanarratti kan waaqaan uumamanii fi kan nam-tolchee hin taane uumama jenna. Naannoo kan jennuun immoo kan namoonni irra jiraatan ta'uu danda'a, kan bineensonni irra jiraatan ta'uu danda'a iddoo wantootni kun irra jiraatan naannoo jenna jechuudha.

Beeksisa kan jennuun hojii tokko kan hojjennu yoo ta'e, hojii sana akka namni nuuf beekuuf karaa addaa addaatti fayyadamnee miidiyaa hawaasaa fayyadamnee ta'uu danda'a akka uummanni nuuf beekuuf hojii sana akka nu deeggaruuf yaada keenya kan ittiin kenninudha.

Faaya kan jennuun namoonni keessattuu dubartoonni miidhagina isaanii eeggachuudhaaf wantoota itti fayyadaman dha. Faayi kun harka irratti godhatamuu danda'a, morma irratti godhatamuu danda'a, gurra irratti godhatamuu danda'a.

Faaya kan jennuun meeshaalee namoonni gara garaa miidhagina isaanii eeggachuu dhaaf, of miidhagsuu dhaaf itti fayyadaman yeroo ta'an, meesgaaleen kunniin harka irratti godhatamuu danda'uu, morma irratti, gurra irratti fi bakka gara garaa irratti godhatamuu danda'uu.

Kitaabota kan jennuun kitaabota barumsaa ta'uu danda'u, kitaabota bashannanaa ta'uu danda'u. Matseetii kan jennuun immoo waajira garaagaraa uummata biratti akka beekamuuf kan maxxansanidha. Geezexaawwan immoo ogummaawwan garaagaraa kan irraa argannudha.

Meeshaaleen adda addaa jiruuf jireenya keenya keessatti kan nuti itti fayyadamnuudha. meeshaaleen Kun nyaataaf ta'uu danda'u, uffannaa ta'uu danda'u, meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu meeshaalee waajjiraa ta'uu danda'u.

Giddugalli Bashannanaa yeroo bashannanuu dhaafi bihaaruu barbaadnu kan deemnu Giddugala Bashannanaa jennaan. Giddugala Bashannanaa kana keessatti dhugaatii fi nyaata adda addaa fayyadamuu dandeenya.

Ogummaa jechuun dandeettii waan tokko haala tajaajila qabuun hojjechuu danda'uu jechuudha. Aadaa kan jennuun immoo waan waa'ee hawaasa tokko ibsu fakkeenyaaf haala uffannaa ta'uu danda'a, ittiin nyaatan ta'uu danda'a, waan hawaasa tokkoo kan ibsudha.

Beeksisa jechuun akka fakkeenyyaatti waajjira ta'uu danda'a waan waajjiri sun hojjettu akka uummanni beeku uummanni immoo beekee akka waajjira sanatti fayyadamu uummata beeksisuudhaat wantoota fayyadaman ta'uu danda'a fakkeenyaaf akka barjaalee( poosterii) maxxansuu ta'uu danda'a.

Elektirooniksii kan jennuun meeshaalee jireenya guyyaa guyaa keenya keessatti itti fayyadamnu ta'anii, humna elektiriikii fayyadamuu dhaan kan socho'an. Meeshaaleen kunniin kanneen akka bilbilaa ta'uu danda'u, meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnus ta'uu danda'u.

Giddu gala bashannanaa kan jennuun namoonni yeroo bashannanuu barbaadan yookiin haara galfachuu barbaadan kan itti deemanii giddu gala bashannanaa kanatti nyaataa fi dhugaatii fayyadamuu dandeenyudha.

Tajaajiloota bu'uuraa kan jennun:- Jireenya keenya guyya guyyaa keessatti akka dirqamaatti kan nu barbaachisanidha, kan isaan malee jiraachuu hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf, tajaajila bishaanii, hospitaala fudhachuu dandeenya.

Kitaabota kan jennuu gosoota garaagaraa qabaachuu danda'a kitaabota barumsaa fi kitaabota bashannanaajennee qooduu dandeenya. Matseetiin immoo waajjiraaleen garaagaraa wanti isaan hojjatan uummatatti akka beekamuuf kan maxxansanidha. Gaazexaa kan jennuun immoo odeeffannoon garaagaraa kan irratti maxxanfamanidha.

Daldalli haala meeshaalee adda addaa ittiin gurguruu fi ittiin bitnu 'Daldala' jennaan. Gabaan immoo iddoo yookaan bakka ddldala kana itti geggeessinu, meeshaalee ittiin bitnuu fi ittiin gurgurru dhq.

Meeshaalee manaa kan jennuun meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu ta'anii kanneen akka siree, teessoo fa'aa ta'uu danda'u. Meeshaaleen waajjiraa immoo wantoota akka tajaajilamtoota adda addaa ittiin tajaajiluuf kan waajjiraalee keessatti nu fayyadanidha.

Qonna kan jennu mala yookaan wantoota adda addaa midhan nyaataa ta'uu danda'a. Ittiin biqilchuuf kan itti fayyadamne yoo ta'u, qonna kana haala aadaatiin yookaan immoo haala ammayyaatiin gaggeessuu dandeenya.

Bu'uraalee Misoomaa kan jennuun naannoon tokko yookaan biyyi tokko akka misoomuuf akka bu'uraatti ka'umsa kan ta'ani dha. Akka fakkeenyaa tti sarara ibsaa ta'uu danda'aa, sarara bishaanii ta'uu danda'aa, Hoospitaalaa fi karaa konkolaataa yookaan daandii konkolaataa akka fakkeenyaa tti fudhachuu dandeenya.

Siyaasa kan jennuun naannoo tokko keessatti yookaan immoo biyya tokko keessatti aangoo siyaasaa argachuudhaaf aangoo argatan sanammoo of harka tursiisuudhaa fi uummata biratti fudhatama argachuudhaaf mala itti fayyadamanidha.

Hojii kan jennuun sochiiwwan guyyaa guyyaa keenya keessatti humna yookaan annisaa barbaadan hundaan 'Hojii' jennaan. Hojiiwwan kanneen maallaqa barbaadnu argachuu dhaaf hojjechuu dandeenyu.

Elektirooniksii kan jennuun meeshaalee guyyaa guyyaa keenya keessatti itti fayyadamnu ta'anii kan Humna elektirikii fayyadamanii socho'anidha. Meeshaaleen kunniin kanneen akka bibilaa ta'uu danda'a.

Maashinoota kan jennuun meeshaalee ammayyaa hojii guyyaa guyyaan hojjennu salphisuudhaaf itti fayyadamnudha. Meeshaaleen kunniin hojii tokko saffisaan akka hojjennee fixnuuf kan nu gargaaranidha.

Amantaa Kan jennuun namni tokko wanni tokko dhugaadha jedhee Kan duukaa bu'uu fi Kan amanamummaa isaa guutummaan guutuutti isatti kennee Kan hordofuun amantaa jennee waamna jechuudha.

Biqiltoonni akkauma haala qilleensaa isaa irratti hundaa'uu dhaan biqiltoonni baddaa irratti marganii fi gammoojjii irratti margan ni jiru. Biqiltoonni baddaa irratti margan kun kan rooba barbaadanii fi aduu damdamachuu hin dandeenye jechuu dha. Biqiltoonni gammoojjii immoo bishaan baay'ee kan hin barbaanne ta'u.

Hojii kan jennuun sochiiwwaan adda addaa guyyaa guyyaan raawwannu kan humna yookaan annisaa barbaadan 'Hojii' jennaan. Hojiiwwan kanneen maallaqa argachuu dhaaf hojjechuu dandeenya yookaan immoo itti bohaaruu dhaaf kan hojjennu jiraachuu danda'u.

Muuziqaa akka bohaartiitti fayyadamuu dandeenya. Akka bohaartiitti qofa osoo hin taane, aadaa keenya ibsachuudhaaf yookaan immoo ittiin bashannanuudhaaf sirnoota adda addaa ittiin miidhagsuudhaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha.

Nyaata kan jennuun qaama keenyaaf annisaa argachuu dhaaf karaa jajjaboo tiin wantoota fudhannu yeroo ta'u, nyaanni kun akka fakkeenyaatti kuduraalee ta'uu danda'u, muduraalee ta'uu danda'uu, biqiloota adda addaa ta'uu danda'u.

Manneen nyaataa fi manneen dhugaatii kan jennuun nyaataa fi dhugaatii adda addaa qopheessanii kan dhiyeessanidha. Dhugaatii akka shayii ta'uu danda'a, manneen bunaa ta'uu danda'u, manneen alkoolii dhugaatii alkoolii namaa dhiyeessuu ta'uu danda'u.

Tajaajila bu'uura kan jennun jireenya keenyaaf barbaachisa kan ta'an kanneen akka tajaajila bishaanii ta'u danda'uu, uffata, ibsa, tajaajila Mana ta'u danda'u ittin argannudha. gurgurtaan qinxaaboommo meeshaalee addaa, adda hamma xiqqaadhan kan gurguranidha.

Daldaala kan jennuun meeshaalee adda addaa namarraa bituu fi namatti gurguruu jechuudha. Gabaa jechuun immoo iddoo Daldaala kana yookiin iddoo meeshaa kana itt binnuu fi gurgurrudha.

Barumsa haala aadaatiin yookiin ammayyaatiin argachuu dandeenya. Haala aadaatiin naannoo keenya irraa, maatii keenya irraa fi hawaasa irraa barachuu dandeenya. Haala ammayyaatiin immoo mana barumsaa deemnee barsiisota irraa barachuu dandeenya.

Manneen nyaata jechuun mana nyaataa garagaraa kan aadaa yookiin kan ammayyaa kan qopheessanii fayyadamtootaaf dhiheessanidha. Manneen dhugaatii immoo manneen dhugaatii aadaa yookiin ammayya fayyadamtootaaf dhiheessanidha. Isaan Kun manneen nyaata fi dhugaatii jennaan.

Qoricha aadaa kan jennuun barnoota dhalootarraa dhalootatti daddarbaa dhufe fayyadamuudhaan dhibee garaagaraa irraa of baraaruudhaaf yookaan immoo yoo qabaman illee of fayyisuudhaaf kan itti fayyadamanidha.

Meeshaalee manaa kan jennuun meeshaalee mana keessatti yookaan immoo mana jireenyaa keessatti namoonni itti fayyadaman kanneen akka siree, teessoo fi meeshaalee nyaataa ta'uu danda'u. Meeshaaleen waajjiraalee immoo waajjira keessatti kan itti fayyadamnu yoo ta'u, akkaataa teessuma meeshaalee barreessuudhaaf yookaan irratti barreessuudhaaf kan fayyadamnudha.

Siyaasni uummata biratti yookaammoo naannoo tokko biratti fudhatama argachudhaaf yookaammoo aangoo siyaasaa yookaammoo ka naannoo san bulchuu argachuudhaaf mala itti fayyadamnun siyaasa jenna.

Ispoortii kan aadaa fi kan ammayyaa jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Ispoortii aadaa kan jennuun kanneen akka farda guluffii, eeboo darbannaa, tapha qillee kan ammayyaa immoo tapha kubbaa miilaa Akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya

Geejjiba kan jennuun meeshaalee yookiin namoota bakka tokkoo gara bakka biraa imalchiisuu yoo ta'u, konkolaataawwan immoo haala salphaa ta'een kan humna elektiriikiidhaan socho'an ta'uu danda'u yookaan humna gaasiitiin kan socho'an ta'uu danda'u haala salphaa ta'een geejjiba raawwachuuf kan nu gargaaranidha.

oomishaalee suuparmarkeetii kan jennuun meeshaalee suuparmarkeetii keessatti argamanidha. meeshaaleen kunniin meeshaalee midhaanii ta'uu danda'u, meeshaalee nyaataa ta'uu danda'u, meeshaalee biirootti itti fayyadamnu ta'uu danda'u fi meeshaalee miidhaginaa ta'u.

Dhugaatiiwwan kan jennuun bifa dhangala'ootiin kan itti fayyadamnu yeroo ta'u, dhugaatiiwwan kunniin dhugaatii alkoolii ta'uu danda'u, al alkoolii ta'uu danda'u shaayii fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'u jechuudha.

Mana jireenyaa kan jennuun mana maatiin tokko keessa jiraatu mana jireenyaa jennaan. Manni jireenyaa Kun wantoota garaagaraa irraa ijaaramuu danda'a. Kanneen akka mukarraa, dhagaarraa ijaaramuu danda'a .

Hawaasa kan jennuun garee namootaa yookaan uummataa iddoo tokko irratti gurmaa'anii jiraataniin hawaasa jennaan. Maatiin immoo mana tokko keessa kan jiraatan ta'uu danda'u garuu wal quunnamtii dhiigaa kan qaban kanneen akka abbaa, haadhaa, fi ijoollee ta'uu danda'a.

Nyaata kan jennuun haala jajjabootiin ta'ee anniisaa argachuuf kan fayyadudha. Nyaata kana bineeldota irraa argachuu dandeenya yookiin immoo midhaan nyaataa garaagaraa kuduraalee fi muduraalee irraa argachuu dandeenya.

Hawaasni walumaa galatti namoota waan isaan quunnamsiisuu qabaniidha. Namoonni kunniin aadaadhaan tahuu danda'u, afaaaniin tahuu danda'u Kan Wal quunnamanidha. Maatiin immoo qaama hawaasaa keessaa tokko tahee maatiin abbaa, haadhaa fi ijoollee qabachuu danda'a.

Uumama kan jennuun wantoota addunyaa kanarratti uumamaan argaman yookaan nam-tolchee hin taane uumama jennaan. Naannoo kan jennuun immoo iddoo namoonni irra jiraatan yookaan bineensonni irra jiraatan jechuudha.

Oduu kan jennuun waan haaraa naannoo tokko keessatti yookiin biyya tokko keessatti uumameen oduu jenna. Oduu kana immoo miidiyaalee hawaasaa irraa argachuu ni dandeenyu, gaazexaa fi kitaabota addaa addaa irraa argachuu dandeenya. Kanneen akka matseetii argachuu dandeenya.

Bineensota manaa Kan jennuun bineensota namatti madaqanii Kan nama waliin mana keessatti jiraatanidha. Akka fakkeenyaatti adurree fi saree fudhachuu dandeenya. Bineensota alaa immoo Kan namatti hin madaqnee fi Kan bosona keessa jiraatanidha.

Faaya kan jennu meeshaalee adda addaa irraa hojjetamuu danda'a, akka fakkeenyaatti callee, gaafa loonii, gogaa bineensota adda addaa irraa hojjetamuu danda'a.

Kitaabota kan jennuun kan barumsaa ta'uu danda'u kan paartii yookiin bakka bashannanaa ta'uu danda'u. Matseetii kan jennuun immoo wantoonni garaagaraa ittiin of beeksisuuf kan maxxansanidha. Gaazexaawwan immoo oduu adda addaa kan irraa argannudha. Gaazexaawwan Kun guyyaatti yookaan torbeetti altokko maxxanfamuu danda'u .

Kopheewwan yeroo uffannu miidhaginaaf ta'uu danda'aa, yookaan immoo hojii adda addaa hojjechuu dhaaf akka nu gargaaran ta'uu danda'aa. Kopheewwan miidhaginaaf uffannu keessaa kopheewwan koomee qaban dubartoonni yeroo baay'ee uffatu.

Giddugala bashannanaa kan jennuun iddoo yeroo bohaartii barbaadnu yookaan immoo bashannanuu barbaadnu itti deemnuun iddoo 'Giddugala bashannanaa' jennaan. Giddugala bashannanaa kana keessatti nyaataa fi dhugaatii addaa addaa fayyadamuu dandeenya.

Ogummaa kan jennuun dandeettii waan tokko dalaguuti. Ogummaa kana dagaagfachuudhaaf yeroo dheeraa gaafachuu danda'a. Aadaa kan jennuun immoo sirna naannoo tokko yookaan Saba tokko ibsudha

Arkitekcherii kan jennuun dandeettii yookaa ogummaa wantoota adda addaa ijaaruu ti. Wantoonni kunniin akka manaa ta'uu danda'u; waajjiraalee ta'uu danda'u; gamoo ta'uu danda'u; riqicha ta'uu danda'a; karaa ta'uu danda'a.

Kopheewwan kan jennu miila namaa haguugguudhaaf akka hin miidhamne akka miidhaginaattis ta'uu danda'a. Kopheewwan kunneen haala aadaatiin yookaan haala ammayyaatiin kan warshaalee keessatti oomishamuu danda'u.

Meeshaalee barreeffamaa kan jennu barumsaaf ta'uu danda'a, wantoota adda addaa barreessuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Meeshaale kanneen keessaa akka fakkeenyaatti qalama, waraqaa fi qubeessaa fudhachuu dandeenya.

Hooggantoonni beekkamoon akka siyaasaatti iddoo hooggansa siyaasa irra jiran ta'uu danda'u akka aadaa Oromootti immoo Abbaa Gadaa ta'uu danda'u akkasumas uummata biratti fudhatama guddaa qabu. Fakkeenyaaf muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fudhachuu dandeenya.

Hoggantoota beekamoo kan jennuun hoggantoota uummata tajaajilan kan uummata biratti fudhatama qabani dha. Uummanni kan jaallatu, hoggantoota beekamoo kanneen keessaa akka fakkeenyaa tti Abbaa Gadaa fudhachuu dandeenya, Muummicha ministeeraa fudhachuu dandeenya.

Geejiba kan jennuun waantota garaagaraa bakka tokko irraa gara bakka biraatti kan imalchiisu geejiba jennaan. Turizimii jechuun immoo naannoo tokkoo namni naannoo biraa jiru naannoo tokko yeroo dhaqee daawwatu turizimii jennaan. Immigireeshiniin immoo namoonni hojii dhabdoota ta'uu danda'a, naannoo tokko irraa yeroo socho'an immigireeshinii jennaan.

Alaabaa kan jennuun naannoo tokko, biyya tokko, yookaan immoo waajjira tokko ibsuudhaaf kan itti fayyadamnu dha. Asxaa ammoo waajjirri sun yookaan ammoo naannoon sun waan ittiin beekkamu tokko fudhatee namoota biratti akka yaadatamuuf kan itti fayyadamani dha.

Kopheewwan miila keenya haguuguudhaaf kan uffannudha. Kopheewwan kunniin gogaa loonii irraa , sharaa adda addaa irraa hojjatamuu danda'u.

Kitaabota kan jennuun kitaabota barumsaa ta'uu danda'u yookaan immoo kitaabota bashannanaaf dubbifnu ta'uu danda'u. Matseetiin immoo waajjiroota garaagaraatiin kan maxxanfamu yoo ta'u, uummanni waan isaan hojjatan akka beeku kan maxxansanidha. Gaazexaan immoo oduulee garaagaraa addunyaa irratti uumaman kan irratti maxxanfamanidha.

Qonna jechuun biqiloota adda addaa kan nyaataaf ta'uu danda'a, kan qorichaafillee itti fayyadamnu ta'uu danda'a, oomisha oomishuudhaaf mala itti fayyadamnu yeroo ta'u, qonna kana akka aadaatti itti fayyadamuudhaan hojjechuu dandeenya yookaan immoo karaa ammayyaatiin illee meeshaalee adda addaa fayyadamuudhaan hojjechuu dandeenya.

Geejjiba Kan jennuu waantota garaagaraa nama ta'uu danda'a bakka tokkoo gara bakka biraatti sochoosuudhaaf yookaan immoo imalsiisuudhaaf Kan itti fayyadamnudha. Konkolaataawwan immoo haala geejjibaa kana haala salphaa ta'een yookaan Kara salphaa ta'een akka geessu Kan nu tajaajilanidha.

Faashinii kan jennuun haala jireenyaa ammayyaa'aa ta'een (haaraa ta'een) faashinii jechuu dandeenya. Haalli jireenyaa kun akkaataa uffannaa qabachuu danda'a; akkaataa nyaataa qabachuu danda'a. Wanta haaraa ta'e hundaan faashinii jenna jechuu dha.

Ogummaa kan jennuun dandeettii waan tokko hojjechuuti. Fakkeenyaaf ogummaa barsiisuu ta'uu danda'a, ogummaa fayyaa ta'uu danda'a. Aadaa kan jennuun immoo uummata tokko yookaan hawaasa tokko waantota ibsamudha.

Miidiyaa hawaasaa kan jennuun oduu garagaraa kan hawaasaaf dhiyeessu ta'ee namoonni marti bakka maratti kan argachuu danda'anifi kan itti fayyadamuu danda'an hundaan miidiyaa hawaasaa jennaan jechuudha.

Faaya kan jennuun meeshaalee kan namoonni of miidhagsuudhaaf itti fayyadamanidha. Meeshaaleen kunneeni Akka fakkeenyaatti callee fa'aa ta'uu danda'u kan uffatarratti godhatami

Geejiba kan jennuun Meeshaalee addaa addaa bakka tokko irraa gara naannoo biraatti imalchiisuudhaan geejiba jennaan. Turizimii kan jennuun immoo yeroo murtaawaa ta'eef bakka tokko daawwachuudhaan turizimii jennaan. Immigireeshiniin immoo yeroo dheeraadhaaf iddoo tokko irraa iddoo biraa dhaquudhaan hojii yeroo hojjennu immigireeshinii jennaan.

Meeshaalee manaa kan jennuun, Meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu kanneen akka siree fi teessoo ta'uu danda'u. Meeshaalee waajjiraa immoo waajira keessatti tajaajilamtoota tajaajiluuf Meeshaalee itti fayyadaman barreessuudhaaf yookaan immoo akka tajaajilamtoonni irra taa'an yookaan kompiitara illee ta'uu danda'a.

Asxaa kan jennuun mallattoo addaa ta'ee, waajjirri tokko yookaan biyyi tokko biyyoota ollaa biratti haala salphaa ta'een akka yaadatamuuf kan itti fayyadamnudha. Asxaan Kun waajjirri sun yookaan biyyi sun wayi irraa ka'ee kan moggaafamuudha.

Arkiteekcharii fi ijaarsa kan jennuun, arkiteekchariin ogummaa waan tokko ijaaruuti. Fakkeenyaaf ogummaa mana ijaaruu ta'uu danda'a, ogummaa gamoowwan addaa addaa, riqicha, karaa, daandii ta'uu danda'a.

Geejjiba kan jennuun meeshaalee garaagaraa iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti yeroo imalchiifnu yoo ta'u, turizimii jechuun immoo namoonni iddoo tokko jiran yeroo iddoo biraa daawwatan yoo ta'u, immiigireeshiniin immoo naannoo yookiin biyya tokkorraa gara biraatti socho'uudha.

Bu'uuraalee misoomaa kan jennuun biyyi tokko akka misoomtuuf, akka bu'uuraatti kan nu gargaarudha. Fakkeenyaaf akka sarara ibsaa ta'uu danda'a, sarara bishaanii ta'uu danda'a, karaa konkolaataa ta'uu danda'a.

Geejjiba kan jennuun meeshaalee adda addaa ta'uu danda'aa, yookiin namoota iddoo tokko irra gara iddoo biraatti imalchiisuu yoo ta'u, Konkolaataawwan kan jennuun immoo meeshaalee geejjiba kanaaf itti fayyadamnudha.

Faaya kan jennuun namoonni yeroo baay'ee sirna adda addaa yeroo qabaatan yookiin ayyaana garaagaraatiif of miidhagsuudhaaf miidhaganii argamuudhaaf kan itti fayyadamanidha. Faayi Kun harkarratti, gurrarratti, miilarratti, mormatti kan godhatamanidha.

Faashinii kan jennuun haala jireenyaa ta'uu danda'a, haala nyaataa, haala uffannaa ta'uu danda'a, kan ammayyaa ta'ee fi yeroo waliin kan deemu.

Geejiba kan jennu waantota addaa addaa Meeshaalee yookaan immoo nama bakka tokkoo bakka biraatti imalchiisuun geejiba jennaan. Turizimiin immoo yeroo namoonni biyya alaatii ta'ee dhufanii iddoo tokko daawwatan turizimii jenna. Immigireeshinii immoo biyya tokkoo gara biyya biraatti socho'uudhaan.

Alaabaa jechuun naannoo tokko, biyya tokko yookiin immoo waajjira tokko ibsuudhaaf kan itti tajaajilamnudha. Asxaan immoo waajjirri sun yookiin immoo biyyi sun uummata biratti waan ittiin beekamu tokko fudhatee, akka yaadatamu itti fayyadama jechuudha.

Siyaasa kan jennuun naannoo tokko yookaan biyya tokko bulchuudhaaf, aangoo biyya tokko bulchuu argachuudhaaf, aangoo argatan sanammoo of biratti tursiisuudhaaf uummata sana tajaajiluudhaaf malli itti fayyadamnu siyaasa jenna.

Dhugaatiiwwan kan jennuun dhangala'oowwan ta'anii yeroo bashannanaatiifis ta'uu danda’u, guyyaa guyyaadhaanos ta'uu danda’u kan itti fayyadamnudha.

Seera kabachiisaa jechuun seerota Akka biyyaattis ta'ee naannootti bahan hundaa namni hundi Akka kabajuu fi Akka ittiin bulu kan to'atudha. Seerri Kun yoo cabemmoo kan tarkaanfii fudhatu seera kabachiisaa jennaan.

Hawaasa kan jennuun garee uummataa yookaan namootaa ta'ee bakka tokkotti walgahee yookiin wal ijaaree kan jiraatudha. Maatiin immoo namoota quunnamtii dhiigaa qaban abbaa, haadha fi ijoollee of keessatti qabata

Arkiteekcharii kan jennuun nama ogummaa waa ijaaruu qabuun arkiteekcharii jennaan. Ogummaan kun ijaarsa manatif ta'uu danda'aa, gamoolee garaa garaa ijaarsa karaa konkolaataa ta'uu danda'a, yookaammoo dallaa ta'uu danda'a.

Beeksisa karaa gara garaatiin himuu ni dandeenya. Akka waan nuti hojjennu sana namni beekee nu filatu karaa gara garaatiin nama sana ofitti harkisuudhaaf himuu dandeenya . Kanneen keessaa miidiyaaleen hawwaasaa isaan tokko.

Hawaasa kan jennuun garee uummataa bakka tokkotti waliin jiraatudha. Maatiin immoo qaama garee uummata kanaa kan wal quunnamtii firummaa qaban yommuu ta'an abbaa, haadhaa fi ijoollee qabatu

Muuziqaa kan nuti itti fayyadamnu akka bohaartiitti yookaan immoo of bashannansiisuudhaaf ta'uu ni danda’a. Yeroo tokko tokko immoo aadaa keenya ibsachuudhaaf, aadaa uummata tokkoo ibsuudhaaf muuziqaa fayyadamu.

Faashinii kan jennuun haala jireenyaa ammayyaa ta'e kan biyya biraarraa fudhannellee ta'uu danda'a. Haalli jireenyaa kunimmoo fakkeenyaaf haala uffannaa, haala nyaataa keenyaan ibsamuu danda'a.

Giddugala bashannanaa kan jennuun namoonni yoo of bohaarsuu barbaadan yookaan immoo yoo bashannanuu barbaadan iddoon itti deeman 'Giddugala bashannanaa' jennaan. Giddugala bashannanaa kanatti nyaata addaa addaa fi dhugaatiiwwan gara garaa fayyadamuu dandeenya.

Siyaasa kan jennuun aangoo uummataa argachuu dhaaf yookaan ammoo aangoo arganne sana of biratti bulchuudhaaf akkasumas uummata biratti fudhatamummaa fi jaallatamummaa argachuu dhaaf malli itti fayyadamnu 'Siyaasa' jennee waamna jechuu dha.

Ogummaa jechuun dandeettii waan tokko hojjechuu yookiin dalaguuti. Fakkeenyaaf hodhaa. Aadaa jechuun immoo sirnoota yookiin haala uffannaa uummata tokkoo ibsuudha.

Kopheewwan kan jennuun miila keenya yeroo sochoonu Akka hin miidhamne yookiin immoo miidhagina miila keenyaatiif kan uffannu yoo ta'u, kopheen haala ammayyaatiin yookiin haala aadaatiin oomishamuu danda'u

Faaya kan jennuun namoonni keessattuu dubartoonni of miidhagsuudhaaf kan itti fayyadamanidha . Faaya kana harkarratti, gurrarratti, mormatti Akka calleetti godhachuu danda'u

Giddu galli bashannanaa iddoo yeroj bohaaruu bashannanuu barbaannu itti deemnudha. Giddu gala bashannanaa kana keessatti nyaata adda addaa fayyadamuu dandeenya, dhugaatii adda addaa fayyadamuu dandeenya.

Faaya jechuun namoonni of miidhagsuuf sirna addaa addaa irratti keessattuu cidha irratti ta'uu danda'a, of miidhagsanii argamuudhaaf, kan fayyadamanidha. Faaya kana harka irratti godhachuu danda'u, morma irratti godhachuu danda'u iddoo garaagaraa irratti godhachuu danda'u.

Asxaa kan jennuun biyyi, naannoon yookaan waajirri tokko wantoota alaarraa adda ta'ee mul'achuudhaaf kan itti fayyadamu yoo ta'u, asxaa kanammoo yeroo baay'ee waan waajirri sun yookiin naannoon sun ittiin beekamudha

Asxaa kan jennuun yeroo baay'ee naannoon tokko yookaan biyyi tokko, waajjirri tokko, uummata biratti akka yaadatamuuf, yaadatamummaa akka qabuu fi haala salphaa ta'een, uummata biratti akka qabamuuf kan itti fayyadamudha.

Hoggantoota beekamoo kan jennuun namoota bakka hoggansaa garaa garaa irra jiran ta'anii, uummata biratti dhagahamummaa kan qabani dha. Hoggantoonni kunniin akka Aadaa tti Abbaa Gadaa ta'uu danda'uu. Akka ammayyaa tti immoo Ministeera muummee Itiyoophiyaa akka fakkeenyaa tti fudhachuu dandeenya.

Oduu kan jennuun wanta haaraa guyyaa guyyaatti uumamuun oduu jennaan. Oduuwwan kanneen raadiyoodhaan, gaazexaadhaan akkasumas televezyiiniidhaan argachuu dandeenya